Meeshaan waa qol waxaa yaalo toboleed waxaa saaran shoopin midabkiisu yahay qaxwi iyo cadays

Meeshaan waxaa yaalo kareen boodi eh caaga uu ku jirana waa cadaan wuxu kasameysan yahay karooto iyo afakaadho

Kani waa mashin cadn ah mesh oow yalo eytahay mutulel cadan ah

Meeshaan waxaa fadhiso qof dumar ah waxay kufadhisaa kursi waxaa horyaalo miis buug ayay wax ku qoreysaa.

Tani waa katinad dahab ah meshay talana waa meel cadan eh

Meshaan waxa yaalo saxan cadan eh gudihisane gaduud yahay

Meeshwn waa guri darbigiisu uu girey iyo dahabi dhexda mutuleelkisa wacadaan geesaha waa madoow albaankana waa girey

Meshna waa qol waxa yalo fadhi mis io kuras dahmanka qolka kuxiran waa qahwi qolka dirbiga waa dahbi

Meeshaan waxaa jooga arday waxay ku fadhiyaan miis warqad ayey wax ku qorayaan dharka ay wataana waa cadaan

Meshan waxa joogo wll dharka eey watan waa fanand qare ah ayay watan mesh ey joogan waa mel banan ah

Kuwani waa kobo bud ahe kalarkoda kakoban yahay qahwi io cadan karton eey korsaran yahin waxeyna yalan mel banan ah

Meeshaan waa iskuul waxaa joogo arday dharka ay wataan waa jaalo iyo cadeys.

Meshaan waxaa taala ambalaas Ambalaas midabkedu waa cadaan gaduud iyo baluug

Meeshaan waa aargo. Agteeda waxaa kabaxaayo geed. Gadaasheeda geed timireed ayaa kamuuqdo waxaa agmaraayo nin. Ninku shaatigiisu waa cadaan surwaal kiisana waa madow. Waxaa kasukeeyo meel carro ah oo cagaar kabaxaayo.

Meeshan waa lami ladhisayo waxa talo cagafta lamiga lagu dhiso dad ayaa meerayo geedo cagaran ayaa geesihiisa ka baxayo

Meeshani waa hool waxaa yaalo fadhi kuraas man miisas ayaa yaalo midabkodu waa cadays iyo qaxwi miiskuna waa qaxwi darbiguna gareey mutulelkuna waa. cadaan

Meeshaana waa howl waxaa yaala kuraas gaduud eh dad ayaa fadhiyo dumar ayaa usoo horeeyo.

Meshan waxa kasocda dhismo dhismaha waxa kasokeya gedo cagar ah sidokle dhagacan aya kahoreso nin aya ag maraya woxo wata shati cad iyo surwal madow ah

Meshani waa iskafale waxaa saran dharka laga tolo waxaa saran shati midabkiisu uyahay dahabi wuxuu gedku suran yahayna waa cadan

Meeshani wa musqul waji dhaq iyo tuuji ayay ka kooban tahay darbigedana waa gareen

Meeshaan waxaa yaalo dhar. Dharkaas waxay ka kooban yihiin dahabi iyo madow. Beer iyo madow. Cagaar iyo madow iyo qaxwi.

Meshan waa beer waxa kabaxayo geedo cagaran waxa burqanayo biyo

Meshan waa lami waxa manayo motoyin waxa kuyalo geedo cagar eh

Meeshaan waxaa yaalo sadex saako mid wa jaalo iyo madow mid waa cadaan iyo dahabi midna waa buluug mari iyo dahabi waa qaxwi iyo madow iyo dahabi

Meshan waxa yaalo buugaag waxa korsaran sheeg gaduug ah waxa agyaalo calanka somalia waxeey korsaran yahiin miis

Meeshaan waxaa yaalo shaati madow iyo dahabi ka kooban yahay geedka uu kujirana waa cadaan.

Meshan waa laami babur ayaa maraayo waxaa agagaerked ku yaalo guryo gedo cagar ah mesha waxa kasokeeyo gaari

Kani waa ged madow eh wax ku jiro katiin dahabi eh

Me shan waxa tagan sidax nin mid wuxu wata fannad madow eh iyo sirwal bor eh mida shaati cad iyo sirwal cades eh midna jakad cagar eh iyo shati madow iyo cadan eh

Meeshaan waxaa joogo arday baratay caafimaadka waxaana kashisheeyo daah gaduud ah waana gabdho iyo wiilal.